Daddallo, daddallo yinnanni woyte babbaxino danni daddalli no, uduune uddi'nanniha, mine horonsi'nanni uduune ikkara chalawo, konne uduune uddi'nanniha woyi mine horonsi'nanni uduune hiikkicho afi'nanni?

Superimarkeettete mirte superimarkeettete mirteei yinanni woyiite babbaxxino dani uduunnicho afi'nanni baseeti konne uduunnichi superimarkeettete maa maa afi'nanni?

muuziqa muuziqaho yaa mittu manchi umosi dassi assate maciishshanno muuziqa, muuziqaho yaa mayyaate? muuziqa biifanno gede assannorichi maati?

Muronna laalo muronna laalote yinanni woyite laalo horonsiranno no mannu horonsiranno muro no babbaxitino dani muro no tini murono lalu horonsirannoti maati mannu horonsirannoti maati?

Daa'attonna darama yinnanni woyte babbaxitino gobbanni kawichira mittore la"ara daate, kawichini gobbara fulano daa"attonna darama yinnanni .daa"attate yaa mayat, daramate yaa mayate?

Morete yaa babbaxxitino murono intannitinna intannikki muro no yaate mannu saga'lannoti lalu saga'lannoti no yaate tenne mannu saga'lanno muro maati lalu saga'lanno muro maati

Godo'le, godo'le yinnanni woyte duuchu danni godo'le no, tene godo'le giddo su'mansa xawise'e? Mama afi'nanni tene godo'le, marichira horonsi'nanni ,maayi horono uyittanonke ?

Maxaafa maxaafaho yinanni woyite babbaxitino gobba daafira babbaxitino alibbi annuwa daafira boreesine worranni maxaafaati maxaafaho yaa Mayyaate? Konne hayyona bude tsaanife worooni matsaafa maama afi'nani?

Bohaarranni mereershaati yinanni woyite jawu manni ganba yee mitte basera ofolle booharanno baseeti booharranni mereerisha yaa Mayyaate booharranni mereershira afi'nanni horo uyitanno horo maati?

Daddallo daddaloho yinanni woyte. Gobba fulle dadda'linanni dadda'linanna mine ofolline dadda'linanni daddali konni daddali dani maati? Maa daddallirooti lophinannihu?

Hara daa''ttonna darama yineemmo woyite mitte basenni mitte base ha'ne daa''antannirichooti daa''atatenna daramate yaa mayyaate? Hiikka ha'ne daa"atanni? Daa"attotenni mayi horo afi'nanni?

Odoote yaa odoote giddo babbaxxinoricho haaroricho kullanna macciishshinanni yaate odoote yineemo woyiite bannaxxinoricho afi'neemmowaati odoote yaa mayyaate? tenne odoo afi'nannihu hiikkichooti?

Kalaqonna qoxxeessa ,kalaqonna qoxxeessaho yinnanni woyte mannu kalaqikkinni Maganu kalaqe worino qoxxeessa daa"attani baseeti yaate, konne kalaqonna qoxxeessa mama afi'nanni hiikkichono anfanni?

Daddallo ,daddallo yinnanni woyte babbaxino danni daddalli no kuri daddalli giddo dikkote fulle daddallanni dani daddalli no, kone dikkote fulle daddallanni maati, maayi horono aanonke.

Faashine faashinete yaa babbaxxitino eleellubba wodhine babbaxxino uduunne haaro faashine uddi'ne fullanni woyte faashinete yinanni tini faashinete yaa mayyaate ise mama afi'nanni

Muronna laalo yinanni woyite duuchu dani muronna laalono initanni muronna initanniki muro no mannu itaatinna lalu itannoti no mannu itawo muro hiiteneeti? Lalu itawo muro hiiteneeti ?

Hodhishsha yinanni woyiite daffurrikkinni baayiichuyi baayiicho sa'ate horonsi'nanni makiina ikkara chaala konne makiina mama afi'nanni? maayiinnino loosaminoho? maayi horono aanno?

Owaantete yaa mitu manchira uyinnanni ,owaanteti xibbisi daafira ikkara chaalano, wole wole hajo daafira ikkara chaalano ,owaantete yaa mayate, owaante afi'nannihu mamati, owaantete aana noori maati,

seesaho yineemmo wote kuni seesi babbaxitino worqenni babbaxitino uduunne uddi'ne seensanni seesaati konne saansanni uduunnicho afi'nannihu mamaati? hiikko afi'nanni mayiinni loonsanni?

Minenna gallanni mine yinanni woyite mitte maate ganba yite galtanno mineeti yaate daddalu mineno ikkara chaalawo konne mine mayinni minnani? Mayinni hananife jeenifoonniho?

Godo'le godo'le yinnanni woyte duuchu danni godo'le no, lekkate kawaase godo'le no, wolu danni godo'leno no, tene lekkate kawaase godo'le hiikko afi'nanni, mamicho afi'nanni hiitto ikkineno godo'linanni.

Giwirinna, giwrinna yinani woyiite giwirinna loonse babbaxitino muro intannita fushshi'nanni yaate. kuni giwirinnaho yaa mayyaate? mayii dani muro aannonke? mayi horono aannonke?

egenshiishsha egenshiishshaho yineemmo wote babbaxinoricho haaroricho afi'nanni baseeti egenshiishshaho yaa mayyaate? konne egenshiishshano mama afi'nanni? mayi horo aannonke?

Godo'le, godo'lete yinnanni woyte babbaxino danni godo'le no tene godo'le giddo lekkate kawase no, tene lekkate kowase hiisine godo'linanni, hiikkichono godo'linanni, tini godo'le. maayi horo uuyittanonke, godo'lete yaa

seesa seesaho yinanni wote goowaho wodhinanni worqe angate wodhinanni worqe seensara assi'nannirichooti tenne worqe mamiicho afi'nanni? iseno mayiinni loonsanni?